I'motokha imboofu ilimu blue, ilikho ni biwaanga, ilikho kimipiila kimimali kirano. I'motokha iyi yemikhile mu bunyaasi, abundulo waliwo kimisaala.

Shisinza nga shilimo bizimbe bikaali nga bibonekha bulaayi, bifura biwanga, mulimo ni'chimisaala chesi babyala abundulo aliwo luguddo lwa'chorus

Umusaani ni umukhasi bekhaale khu pikipiki ela umukhasi uyu amemile umwaana khu mukongo, amuboyile mu leesu imwaanga, ne umukhasi uyu asutile ni i'bag imali.

Basani babili bekhale khu tsi’pikyipikyi ukundi ninaye ikhale khu pikyipikyi abe ikhubirawo itayi umusani esikamile khumotoka iyimikhile ali khulolela basani bekhale.

Tsi carrot tsingali ate tsibonekha bulayi abunduro we tsi carrot ali bibipo bilimo ishipo shitwela shilimo cucumber umukali binindi bilimo pilipili umurobe ni uwa green.

Umusaani ni umwaana bemikhile abundulo we we i'nyaanza ela umusaani akwarire tsingubo tsimali, umwaana akwarire shi jacket ni i'mbaale bahambile kimirobo bali khuwamba tsingeni.

I'motokha ilikho kimipila kibili inyuuma ili khubirira akari we bunyaasi, abundulo wemikhilewo shisoolo ishaleya, shisolo isi sibonekha bulaayi.